Bin gbiri salima ka ti booni ba galamsee maa n ʒɛnʒɛya ka kom doya kom maa biɛhigu ŋmanila tankpaɣu dama din ka bi gabigabi n gbiri salima maa tankpaɣu maa puuni boɣali maa puuni ka bi shab gbira ka bi shab ku lihira

Tankpaɣu pam ku biɛni mi ka nimaani biɛhagu ku nyɛ tankpaɣu biɛhagu ka ɛskavɛta

Tipa tipa nimaayi n ʒɛya ka atakulɛta biɛni toori tankpaɣu gurabul n toori niŋdi dibaayi maa zaa puuni ka a lihi gili bin bɛ shɛli polo maa nyɛla ni toori tankpaɣu shɛli polo ka bi lee toori tankpaɣu niŋdi tipa nim maa puuni zaɣ yinga palimi ka atakulɛta maa nuu maa bɛ zaɣ yinga gba polo

Kaaba zami ka niriba chani gindili bɛ mi zaa bɛ pam yela neen' piɛla ka shɛba ye neen' sabila ka tiŋgbani maa kuli piɛla ka Kaaba maa nyɛ zaɣ' sabinli.

foto puuni n-nyɛli ka tɔb' bihi za n-zaya bɛ sunsuuni so beni m-ba wahu ka shɛba beni n-gbubi dari ka gbubi

Papa n ʒi daangi ni ka kurifooti ʒɛya ka boɣati nim ayi ʒɛya ka boɣati yinga pileet laasabu tamla di zuɣu ka binʒiɛhi pa di zuɣu kurifooti ŋo mii zuɣu silba paya ka dirigu bɛ di puuni